Moslem alo awusatɔ s…ƒe subɔla ɖewo wokpe ta le teƒe aɖe. Woƒe gbedoxɔ le afi ma eye eŋu aɖewo hã tɔ ɖe afi ma. Amehawo sɔgbɔ ŋutɔ,

Yevu aɖewo le dɔme. Wole aɖaŋudɔ aɖe wɔm. Ŋutsu wome ene hele wo dome kple nyɔnu ɖeka hã le wo dome.

Ame wɔme etɔ̃ aɖewo wo le dɔ wɔm le seƒoƒo ŋuti le axixe. Ameawo nye nyɔnu wɔme eve kple ŋutsu ɖeka wodo agbedelawo ƒe afɔkpa.

Emɔmidɔwɔlawo wole dɔ wɔm le dɔme. Wodo mɔmidɔwɔlawo ƒe awu kple mɔmidɔwɔlawo ƒe kuku. Wodo glovesi gɔ hã.

Ɖevi aɖewo wole exɔ tsɔtsyɔ aɖe me eye nu ƒoɖi aɖewo woƒo xlɛe. eɖewo ɖe woƒe afɔkpa da ɖe anyi eye wole ekɔ ɖim.

Nyɔnu ɖewo wotɔ ɖe anyi le dzidzɔ kpɔm, ŋutsu aɖe hã tɔ ɖe megbeɛ le microphone ɖe asi le nuƒom ɖe me. Nyɔnua ɖeka ebla taku.

Exɔtula ɖewo wo le xɔ tum. Wo le xɔ tum kple brisiki hedo asiwuwo ɖe asi eye woɖɔ kuku ahã ɖe eta. Woƒe dɔ wɔm wo le.

Ameaɖewó wóle ʋu me ameaɖewó wóle ʋu me, wódze abe wónye yevuwo, wóva aƒike elãwo le, atiglinyi ɖeka le eʋua la ƒe ŋgɔ eyɛ ɖeka hã le eʋua la ƒe megbe

Nyɔnu aɖewo wokɔ asi dzi, wole dzidzɔ kpɔm wote ɖe sola panel aɖe ŋu, wole dzidzɔ kpɔm be wowɔ akaɖi ne yewo

Afɔku aɖe dzɔ enuwo katã wo kaka. Exɔwo wo kaka, etsi dza eye eya ƒo enuwo katã gble exɔ la kaka. Wɔya aɖewo hã wo le anyigba eye ati ke ke wokɔ tu exɔ aɖ hã le anyigba.

Ŋutsu aɖewo wole dɔ wɔm le tomenukuƒe. Wodo edɔwɔawu wo eye woɖɔna kuku si ke tomedɔwɔlawo ɖɔna ene.

Modzakaɖexɔme, amea ɖewo wole modzaka ɖem eye ame bubu aɖewo hã wole kpɔm. Ɖevi tukui aɖe hã le wo dome do awu ʋe. Nyɔnu aɖe le ɖevia megbe do awu dzɛ̃ eye wòdo yibɔ ɖe ete.

Ŋutsu aɖe le kɔmputa ɖe asi. Sola panel le exa eye moto batri hã le exa. Ele nu kpotokpotoe hã wo dzram. Edo awu yibɔ eye wodo atalegbe hã.

Nyɔnu aɖe kple ɖevi aɖewo wo le dɔ wɔm le seƒoƒo ŋuti. Wodo asiwui eye wo le dɔ wɔm le seƒoƒoa ŋuti.

Nyɔnu wɔm ve aɖewo wo le atikutsetsem dzram. Nyɔnua ɖeka do awu yibɔ eye ɖeka do awu blɔ. Wo pɛte wo le siketi me eye woɖɔ kuku ɖe eta.

Ameha gã aɖe le kuteƒe. Ameha gã aɖe le kuteƒe. Ŋutsu aɖe dze klo ɖe ameha gã la ƒe ŋkume eye amekukuɖaka le wo gbɔ le egbe dzi.

Ŋutsu aɖe le kaɖidɔ wɔm. Ɖevi aɖewo ƒoxla ŋutsua ke le kaɖi dɔ la wɔm. wo le kpɔm tsitotsito nukeke wɔm wo le la.

Ɖevi aɖewo wole fefe ɖim le ʋe ɖum. Eye eɖewo wole afɔkpo zɔm kɔ lɔ fefe ɖim na ameawo. Wodo awu yibɔ eye eɖewo do awu dze.

Dzɔdzɔme nunyasrɔ̃lawo. Wo le sukuxɔme le nu srɔ̃m le nume kum tsitotsito. Wodo awu ʋi. Nyɔnu wɔme eve aɖe le wo dome ke susɔewo nye ŋutsu sɔɔ.

Dziɖegbe kaɖi dɔwɔla aɖewo wole edɔ wɔm. Pol aɖe hã le wo gbɔ kple trasfɔma aɖe hã le wo gbɔ. Wonye ŋutsu woame eve. Woɖo dziɖegbe kaɖi dɔwɔlawo ƒe kuku kple woƒe awu.

Amewo le ŋɔnudrɔxɔ me, ŋutsu woame ene, nyɔnu ɖeka, ŋutsu woame etɔ̃ wotɔ ɖe anyi eye ɖeka kɔ abɔ ɖe dzi. Ekplu aɖewo hã le ame ɖeka ƒe ŋgɔ.

Nyɔnu sitsala aɖe. nyɔnu sia le avɔ si tsam. Ele alɔgbɔnu kom. Avɔ geɖe le fiase la me le eƒe megbe.

Nyɔnu eve aɖewo kple woƒe viwo woyi mɔmidzraƒe eye mɔmidzraƒe la teɖe eʋu mɔ ŋu eye kekekula aɖe hã le keke ku le mɔa dzi tom le woƒe ŋkume.

Ŋutsu aɖe kple ɖevi aɖe wole ekplɔ ŋuti le enu ɖum, ŋutsua ɖɔ gaŋkui eye ɖevia le nuɖuɖua dom nɛ wòle ɖuɖum.

Ame geɖe wova kɔdzi. Wo le woƒe viwo ɖe asi. Nyɔnu wame ene eye le woƒe viwo ɖe asi. Ame wɔme eve hã wonɔ anyi ɖe ekplɔ nu eye wo le nyɔnuawo wo kpɔm. Am kɔdzidɔwɔla ɖeka hã do awu ʋi.

ameaɖewó wóle esɔ dzi, wóle modzaka ɖem ne wónoewó, ŋutsuaɖe le esɔla ƒe ŋgɔ eyɛ ɖeka hã le esɔ la ƒe megbe, wotrɔte ɖe aƒuto, wó le nukom sike fia be wóle dzidzɔ kpɔm

Sukuxɔ me, ɖevi aɖewo wole sukuxɔ me le nu srɔ̃m. Yevu aɖe hã le wo dome, ɖeviwo wole agbalẽwo eme kpɔm eye wole enu srɔ̃m.

Kpovitɔ gɛɖɛɛ wolɛ zɔzɔm le xɔaɖe me wodó awu yibɔ eye ameaɖewo hã wóle nukplɔm le xɔa me, wodó awu dzɛ̃ wónye yevuwo